Chimikosi cha'blue chilyawo chimikali ni'khundulo chilikhubonekho chichindi chimiwanga

Lugudo lwabira mubisaala ni khundulo khwe lugudo khulikho shisaala si sili shabomba khubwene ne compound ilikho imiliyu.

Umukhasi witikhile ibafu khumurwe khwe, ilimo tsisowani ni bikombe ni ingubo ifumbe ali khukyenda.

Shinyunyi, crested crane shimikhile habunyasi shasudile shigele shidwela mungagi sha black shilimo buwanga ni yellow ni bubesemu

Babandu bemikhile mumetsi bali khukhwesa khatimba nga bali khukharusamo

Luchinji lwanina nenga lunina ilikho bunyaasi ni bisaala bikaali